Aanafalama oya tseyika ko onga aantu mboka haya sile iinamwenyo osho wo iimeno oshimpwiyu. Manga inaaya kuna iimeno yawo ohaya kwashilipaleke kutya evi oyeli ninga nawa, ano moka haya ningi oofola ya ningila uuna omvula yeya oyindji, omeya otaga yi ashike moondjila dhoofola.

Aanafalama oya tseyika onga aantu mboka haya sile iimeno oshimpwiyu. Ohaye yi sile nduno oshimpwiyu okuyi tekela oshowo okuyi tula uuhoho. Ngele iikunomwa ya koko nawa ohaa yi teyako yo yimwe taya kalanditha, yo yimwe tayeyi lipo.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omuna omaludhi ogendji giinamwenyo yayooloka mbyoka hayi nana aatalelipo . Ohayi eta nduno eliko lyoshimaliwa lyoshilongo lyoye pombanda, lyo ishewe ohali eta oompito dhiilonga.

Aanafaalama oya tseyika onga aantu mboka haya sile iinamwenyo oshowo iimeno oshimpwiyu . Ohaya kunu nduno iimeno yomaludhi ga yooloka ano haya kwashilipaleke kutya oye yi tekela opo kayise komutenya oshowo kenota.